Dabba ayi yinga nyɛla ŋun ʒiya ka yinga ʒɛya pindi ŋun ʒiya maa zuɣu ŋun ʒɛya maa nyɛla ŋun pili zipiligu ka yɛ goɣali piɛlli

Dabba ata n ʒɛya yino nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka yino pili zipiligu boɣali nyɛla din do bi nyaanga ka ko biɛɣu bɛ di puuni

So nuu n gbubi kaap kalo kapu ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka tii bɛ di puuni ka kolo pileet ka di tam teebuli zuɣu ka takara ʒiɛ pa di zuɣu

Salo n ʒɛ boɣali ni bi shab nyɛla ban gbaya ka bi shab tabi bi shee ʒɛya kom nyɛla din bɛ boɣali ni gbambihi malila kom ʒɛ boɣali maa gbuni

Bipuɣunsi bi yinga nyɛla ŋun ʒi roba kuɣu zuɣu ka bi yinga dabiya ŋun ʒi roba kuɣu maa zuɣu nyɛla ŋun zaŋ o nuu tim ŋun dabiya maa zuɣu ni ka gbubi afi

Paɣa nyɛla ŋun do n dali chinchina ka la ka o nyina yina ka wuɣi o nudirigu boɣu chinchina maa nyɛla din nuɣsi zaɣ ʒiɛ bɛ di puuni zaɣ dozim bɛ di puuni zaɣ piɛla gba nyɛla din pahi dizuɣu ka nuɣsi

Paɣa n ʒi talla di nyɛla din bɛ tahapoŋ puuni ka gbubi shɛli o nuzaa puuni ka di bɛ gbambili ni paɣa maa nyɛla ŋun la ka o nyina yina ka vari bɛ o nyaanga

Bidib bihi ata n bɛ kuligi puuni bi gbubila boɣati dibaata ka dibaayi nyɛ gbambihi ka zaɣ yinga nyɛ gbambili piɛlli

Katapila nyɛla din ʒɛ boɣali ni di kama nyɛla zaɣ dozim zaɣ yinga nyɛla ŋun toori tankpaɣu ninsal nim nyɛla ban ʒɛ boɣali maa ni